Lee yonn la motor mugfa tahaw motor be muge am lu nuul ak lu weex ak aye kerr tamin se boram ak aye garab tamin.

Lii nekla si birr nekbi nak mungi am haleh bufa tok mungi siny mungi sol mbuba bu wekh mungi weru si banta si ganaw halehbi nak mungi am gigeen tamit bufa neka mungi sega mungi sol lu wekh mungi jel lu bulo deffko si ganawam betey tamit si ganaw halehbi mungi am loho bu neka si boram ak yenen bagass si birr nekbi.

Lii nak nekla. Si birr nekbi nak mungi ameh gorr nyufa tahaw nyom nyarr nyep nyingi sol lu nyul. gigeen bi nak mungi nyaw garambuba mungi dawmeh batbi, mungi deff chen mingi deff musorr, dafa musoru mu deff mess. Gorr bi tamit haftan la sol Mungi deff dala yu weh ak lu nyul rido mungi sen ganaw mungi am tabule yuny fa deff luy melahmelah

Lii nak kaiti khibarla, kait bi mungii amm aii gorr yu barii, yui joheh khibarr, si kaw kaitu khibar bi mungi am ai binda you bule, vertii, khonkhu, weex ak nyul, yapp nyungii c kaw kaitu khibarr bi.

Li nak palass la palass boh Hamanteh neh leka lenj Fay jai sey birr palass bi nak Mungi ameh i packet nyung ranseh leh sey kaw packeti nak Mungi am lu netah lu blue lu nyuul ak lu weih lo hamanteh neh nyung ko binda sey kaw packeti lolu moi waneh turr bi.

Fii nak plassi baleh kai la, cii birr plass bii nak mungy ameh aiiy gorre ak gigain, amna gigain yu cii lehtu meeche, amna nju cii sol lu njull, lu wekh ak lu bleu tamit, cii gorre yii tamit amna nju fa deff lu wekh, lu honhu, lu bleu ak lu nehteh tamit, cii biram tamit mungy am aiiy keit yor hamanteh neh njung fa binda aiiy diw yungh fa deff yehpp cii biram tamit.

Lii nak socket la, socket bii nak njung kor tek mu, njung kor tek fu wekh mungy am lu njull, socket bii nak njung kor jeufandihkor sa mobile bii su jekheh sor bugeh safarah pur orteh, nga jeul socket bii def fa sa mobile bii pur munah wakh ak nitt njee.

Lii nak Salah la dalah gigain cocket, njung koi jeufandehkor pur gigain, gigain njee njur koi jeufandehkor, mungy am lu nehteh ak lu njull tam ak luii rafetal cii kawam.

Li nak nèeg la, ci biir nèeg bi nak mungi am jigeen bu tahaw mungi sol robbu bi bulo, mungi deff mess, mu defar kanamam bi, mungy deff chenn. Mu jël benen lohom deff ko ci wètam, benen def ko chi ganaaw. Ci boram nak mungi am toogu bu weeh, toogu wënn tamit mung fa bu ñuul. Ci ganaawam nak mungi am ay almuwar, ci kaw tamit mungi am ay upèkaay, ay lamp yu sokola.

Fi nekla, si bir neg mbangi ameh ayi tabul, mun benen bi tabul bu nyul mofa neki, benen bi tabul bu weh, benen bi am nyari tabul bu chocola ak lu weh, si boram tamit am banta bu chocola, benen tam am luweh ak lu nyul, benen tabul bu weh.

Lii nak yon la, cii yon bii nak mungy ameh aiiy motor, amna motor bufa neka bu wekh la am lu njull, benen bii tam bu wekh la mu am lu njull, cii bohram tami mungy am nit ku sol lu bleu, cii bohram tami mungy ameh bunta, bunta weungh, cii coteh bobu tamit mungy ameh tabakh bu reiyy bufa neka, tabakhi negg bu reiyy sa bufa neka, cii kaw tabakh bii nak mungy am lu vert, binda yu vert, mungy am lu njull tamit, lehpp cii bohram.

Lee nak sabarr la sabarr bun defare hanka muge am boum yu bulo se kaw sabarr be nak muge ameh derr derr bu bulo bubo tam nugku defare am boum yu nuul tamin se boram tamin muge ameh aye hopp yu verte nugku tek se suff su taable bu nuul.

li nak ay sabarr len, sabarr yu bori sun mameyi nyo ko don jefandaeko Pareh deri rabb, sabarr yi nyun ko defareh, dereh rabb, sabarr yi nk nyu gi ameh yu blue, am lu nyul, lu konku munfa tamit, lu weh, bori parentel mungi ameh togu bunn defareh nkanka am lu nyul ak colour yu bari

Lii nak plass la, plass bor hamanteh neh mungy ameh aiiy garab yu reiiy yu gudah sa, cii sufam tamit mungy ameh aiiy njahh yu vertue, mungy am tamit kom lu melni kom kherre lu wekh, cii bohri garab bii tamit mungy am aiiy nehgg yu gudah tamit cii bohram, nehggi tamit mungy am lu honhu cii bohram tamit yehpp mung fa.

Li nak keyet la, keyetti xibaar la mungi am binduh yuñ fa def. Mungi am bindah tamit, mungi am lu ñuul, lu verta, lu weex. Mungi am nyakh ci boram nyung ku tek fu chocola. Bindah yi nak nyula wakh li lan lamu wakh ak li lanla ak lutah yu dafko fa.

Li nak lopitan la lopitan bohamanteh neh neng nyi sunj febareh fi lenj nyo dem jefandeko sey birram nak Mungi ameh i packetti garab packetti nak Mungi am lu neteh lu sokola lu blue sey kaw table tamit Mungi am I keit i tereh ak i conteh kai Mungi am mbuss bu weih tamit bu tegu sey kawaw ak mbuss bu werteh Mungi am tamit amna lu tegu sey boram lu blue .lu hunhu tamit mungfa.

Lii nakk kerrla, sii ganaww kerr bii nakk mungii amm garapp bu raii mungii amm aii khobb, ak aii bantaa you chocola , sii ganawamm mungii amm aii wanj you wehk, sii kanamm tamm mungii amm aii wanj you chocala.

Li nak nèk la si biir nèk bi am na kufa tóóg mugii ameh butèèl si loxom bi, butèèl bi nak butèèl li diw la bu bula, mugii am bindé yu wèèx ak lu netteh tamid ak lu xonxu. Bindé yi nak ño lay wax li moy lan ak li ban fasungi diw la. Si bóram tamid mugii ameh ay tóógu la mung fa.

Li nak nekkla sey birr nekk bi nak Mungi am gigain bufa tahaw Mungi teyeh popam bi d waneh messam bi Mungi sol mbuba bu nyuul sippa bu blue Mungi am line bu weih sey boram tam Mungi ameh bunta bu sokola Mungi am line bu nyuul sey borri Janha bi tam Mungi am nyah, nyah boh hamanteh neh verteh la yep sey birr nekk bi.

Li nak nèk la ci biir nèk bi nak mugii am lal, lal bi mugi am ngegenai ci kawam, mugii am sokola, lu wèèx tamid mun fa, ci bóram tamit mugii am ay almuwar yu ndaw benen almuwar bi ñing fa tek dara kum kas, ci kaw tamid mugi ameh ay nital ñing ko tek tamid ci bóram.

Li nak neeg la si neeg bi nak nyungi tek tabul si diga tabul bu nak mogi am lu chocola lu weex lu nuul si boram tam mongi ame bidong bu neteh mongi ame kuber bu xonxu si boram tam mongi am almuwar bu neteh si boram mongi am tam lu melni palanterr si boram.

Liinak kaiiti xibarr la, kaiiti xibarr bi nak mungi amm ayy gorr Amna nyusi deff lu nyul, lu socola, lu wekh. Mungi am tam ayy binda yu bulo, mungi am lu xonxu, lu wekh mungfa. Bindayi nak nyola wah lii Moy lan, ak lii lutah nitt defkofa, ak lii lunyko jefandiko .

Li nak packet la, packet ti garap mung ku teyeh ci loxhom bi. Packet bi nak so guise mu defko dafly wakh, mu ngi am bindah yu weex, yu ñuul, lu xonxo, lu verta ak lu neteh. Bindah yi nak nyu lai wãnn bi ban fusimi garap la ak lùñ ko jefa ndikoo.

Lii nak lokhor la lokhor gigain, mungy tiyeh tamit dalah gigain yor hamanteh nii giganii yii la njoi jeufandehkor, cii lokhor bii nak mungy am lu honku, mungy takah tamit chakue cii lokhom bii, moi montorre munkoh deff cii lokhom bii, cii montorre bii nak mungy ameh lu njull ak lu nehteh tamit.

Lii nak mbéédë la, si mbéédë nak mu ngi am ñeenti goor yu fa taxaw. Ñenen ñaar ñu ngi tëgg seen gëméng bi, ñenen ñaar ñu ngi ubi seen gëméng bi di siiñ. Si seen boor tamit, my ngi am garab bu rëy...yep si seen boor, am na ku tiye xalé bi, mu ngi tiye mango, muñg koo ngapati

Lii nak nit len. Nitt Yi nak Amna nyu tahaw di yuhu, Amna nyu tahaw si kaw motor yungi ameh Kait yi nak kaiti xibarr la. Kaiit bi molay wan lii Moy lan ak lii lany sohla. Nyinak ayy nit len nyo xamantaneh deny buga neka burr sii birr rewmi.

Lii nak negg la, cii birr negg bii nak njung fa tek packet cii suff, packet bii nak packeti garab la, mungy am binda yu njull, binda yii nak mungy am tamit lu melni number, binda yii nak njur la wakh lii ban fasoni garab la ak lan langh kor jeufandehkor, cii packet bii nak mungy am lu lu vert, mungy am lu bleu, mungy am lu nehteh tamit cii packet bii.

Lii nak mandarr gah la, mandarr gah bii dafai wohneh lii ban fasoni dehkah la, ak lan lankoi jeufandehkor, mandarr bii, maandarr gah bii nak dafai wohneh lii ban fasoni dehkah mungy ameh lu wekh, lu njull, lu nehteh ak lu bleu.

Li nak botel la, botel bu ndaw ñung ko tekk ci suuf mungi am lu weeh ak lu ñuul. botel bi nak mungi am lu bulo, mungi am lu netè, mungi am lu ñuul, mungi am lu weeh ñung fa bindi tamit binda yo hamne tenè so ko jangee daga hamne bant fasung dew la ak naka leen ko jafadeko ci suun yaram.

Linak nekla si birr nekbi nak gigeen mofa tok. Gigeen binak dafayy nyaw mungi oddu malan, mungi am lu wekh, lu nyul, lu bula, lu xonxu mungi deff buba bu wekh, bu nyul. Si kaw boppambi tam mungfa deff mbahna bu xonxu. Si borramnak mungi ameh binda, bunta bo xamantaneh senga lenko defareh, Moy bunti banta. Boram tamit mungi ameh lumelni palanterr buny wekka riddo bu bulo.

Li nak tabul la. Tabul bi nak nyung fa tek dalah ci kawam. Mungi am lu xonxo lu weex, lu neteh. Daluh bu chocola, dalah bi nak, goor daf koi jefa ndikoo, jigeen tam dafkoi jefa ndikoo.

Lenak plase merem jagalekay muge am ku goor ku tonke te hol sen jagalekate be muge sol lu weex muge sol lu nuul dalla yu weex ak lu nuul muge am nyata yu jegain tamin nuge sol lu bulo lu weex tamin jagalekate be nak muge def kala bu nuul lu weex muge def rouba bu neteh bu verte ak lu nuul tamin muge ameh tereh bu hamne bobu lalena jagale se ganaw tam muge am merr am kayete bun def kom mango muge def lu xonxo.

Lii nak negg la, negg bii nak nung fa deff taabul bu gudah bu am lu lu wekh ak lu chocolat, mungy am tamit borl bu nehteh bungh tek cii kawam ak mirr bii.

Li nak nèk la, nèk bu ray sah, mugii ameh lu wèèx ak lu ñuul. Si nèk bi nak bunti kèr bi mugii ameh ñaari bunta bu mak ak bu ndaw sokola. Mugii ameh tamid mir bu wèèx, si koteh bi tamid mugii ameh ay garap yu werta. Si kaw bunta bi tamid mugii ameh ay weñ, mugii ameh lu séw si kaw bunta bi tamid.

Lii nak daalah la, daalah bii nak njung kor tek fu wekh, daalah bu njull, gigain dafkoi jeufandehkor, gorre tamit dafkoi jeufandehkor.

Li nak tabull la, tabull bi xamteni ñing ko defaree weñ ñing ko defaree banta. Mugii ameh lu sokola ak lu ñuul tamit ak lu werta. Ci bóram tamit mugii ameh ay tóógu yoxamteni banta lañ ko defaree mugii ameh lu sokola ak lu ñuul.

Li nak dalla la, dalla bu xamanteh ni futbal lé kay yi ñokoy jafandiko. Dalla bu mugii am lu wèèx, mugii am lu ñuul, mugii am lu werta yep si kaw dalla bi loxo moko teyeh.

Li nak weñ la, weñ bu xamneh deñ ko jafandiko pur so bugeh waññi sa kawar bi. Weñ bi nak mugii am lu wèèx am lu bula tamid si kawam.

Li nak kaiti kibar la. Mungi amm ai gor mungi amm ai gigain yi nga hamneh aii kibar lanjor joheh. Mungi amm binda you weh ak binda you nul, binda you blue ak binda you neteh. Binda yi nk nyorla wah li ban fashion kibar la ak lutah nyu defko faa.

Fi nak palaas la, palaas bor hamantene su bu jala daka to daka palaas bi la nyo jël purr nu muna jala. Mungi am ay nit yu bari, jigéen ak goor, amna nu fa deff lu honku, lu bulo, lu weeh ak lu ñuul ay toubab tamit nung fa. Mungi am tamit moto, Moto bi dem mungi am lu honku, mungi am lu nètè, mungi am lu ñuul ak tamit gòor bu nekka ci ganaaw mungi deff lu vert, mungi deff mbahana bu weeh mungi am bidon ci ganaawam bu bulo.

Lii nak bagassla. Bagass bohamntaneh gigeen yii nyokoy jefandiko purr nyu refatal sen kanam bi, mungi ameh yu bula, lu vertt, lu xonxu, lu neteh yep mungfa.

Lee nak packet la packet be nugku tek se lu sokola packet be nak amna tanka yufa neka mun na neka tanke goor mun na neka tanke jegain nyungfa binda binda yu verte beda yu weex lu nuul ak yu bulo lol ah xonxo tamin nyung se sufam binda ye nak nula wan le ban fosunge garab la ak naka lenku jefaneku se yaram.

Fiinak ayy palasi mbiram footballeh kayla gorr gu barri yuy daw. Kenen ki nak mungi sol dala bu wekh mungi deff lu nyul, lu xonxu, mungi deff mbuba bu am lu wekh, mungi am lu nyul mungi amlu Bula, kenen ki tamit mungi deff lu neteh, mungi deff lu nyul, mungi deff lu wekh mungi daw.

Fenak neklak nek bu rey la nekbi nak mugei ham ayi butah" buntahye nak mugi ham lu null.

Li nag yoon la, ci kaw Yoon bi nak mungi am nit Ku fa tahaw, nungi tè wenn ci biiram mungi def lu weeh, lu sokola. Ci kaw Yoon bi tamit mungi am Moto bu weeh, bu ñuul. Ci kaw Yoon bi tamit mungi ameh ay eliff yi dem, nu def lu bulo, lu weeh amna ku ci sol bag bu ñuul ak nit tamit nu dem ak ay moto yi nãw tam am ay wenn yu tahaw.

Li nak nek la , nek bu reye , mu am lu netteh, lu sokola , si birr nek bi nak ,mungi am ay garab , si ganaw nek bi tamit ,mungi am ay garab ,ay wenge ak ,ay banta.

Lii nak ñaari mobile la, bu ñuul ak bu weeh, ñungko tek si kaw toogu bu ñuul.

There's a lady standing here. She's wearing a brown dress and holding a black and white purse. She's wearing a bracelet and ring on her finger. She's smiling and has red extensions in her hair. There's a white socket near her and a metal table that has something white and yellow.

Li nak nèk la, ci nèk bi nak jigeen mó fa taxaw mugii def garambubu bu werta mugii def més bu ñuul mugii def cèèn mugii dèf lam, mugii taxaw ci bóri teleh, teleh bu ñuul mugii def tamit tabull bu ñuul ak bunta tamii, mugii am ci kaw tamit lampa.

Fi nak ala la, si ala bi nak jigeen mó fa taxaw mugii ameh pan mung fa def ñax. Jigeen bi nak mugii sol mbubu bu bula, mugii takka mesor bu ñuul, mugii seeñ. Ci ganaw wam tamid batay mugii ameh ay garap ak ay ñax werta.

fii nak palasi mbirum footballeh kay lah. Am na nyu seug, am na nyu takhaw, si gooryi nak, am na nyusi sol lu wekh , lu nyul , lu vert. Funyu takhaw tamit mu ngi am ay nyakh, ak ay keur si sen ganaw, ak ay garapp yep si sen ganaw.

Li nak shop la, shop bi mungi tuda supameh. Supameh nak danye koi def ci togga.

Li nak nãar eponse la, nung ko tek fu lu sokola. Epson yi nak jigèen yi nyo koi jafadeh ko su nyo defar seen kanam yi.

Lii mom keiti khibarr la, mungy am aiiy gorre aiiy gigain yor hamanteh kibarr leh njoii jokheh, mungy am tamit aiiy binda yu wekh, lu nehteh, mungy am tamit binda yu honhu, yu bleu, yu vert, binda yii nak dengh lai wakh li mom moi fasoni lan, ak lan motakh nju def kor fa ak pur lan.

Lii nak aiiy butel len, butehli njungy am diwtirr mofa neka, benah bii nak njung kor tek njung kor tiyeh cii lokhor, mungy deff lam bu njull, butehli nak mungy am couberre blue, mungy am tamit cii bohram bu nehteh.

Fii nak, palaas i mbirum jangalé kaay la elef yi ñu ngi toog, am na jigéen bu taxaw. Jangale kat bi nak, mu ngi taxaw, mu ngi sol lu bulo, mu ngee wax ak elef yi, muñg leen naa jàngal. Mu ngi am tamit, ay mirr si ganaaw, mu ngi am sokket, am ay taabul, mu ngi am tam kom ay almuwaar si ganaaw

Fee nak mbeda la se mbeda be nak muge am aye kerr amna kerr bu hamantene muge am bunta yu bulo nyungfa mbeda si kaw lu weex munge am tamin aye motor otu be muge am lu nuul muge am lu bulo muge am lu xonxo bapareh tamin se ganaw tamin munge am aye kerr se ganawam.

Lii nak aiiy plassu mbirum jaangah leh kaii la, am aiiy gorre aiiy gigain njungy tok dii deglu, amna nju cii deff lu khonku, lu bleu, lu chocolat, lu wekh, mungy am tamit aiiy palanterre cii ganaw, mungy am ridoh yu wekh, ridoh yu honhu, mungy am tamit bunta bu chocolat.

Li nak ay placi berembi jangale kai talibe yeep nyugi tog amna nyu si sega amna tam be tei nyu si tog nyenen yi nyugi sega di janga sen tereye tere yu weex nyun ko tek si tabul bi mongi am tam si kanaw meer meer bi mongi am lu bulu.

Be xale bu goor la bou wanni xawaram bi mougi taka lu nyull ci battam bi.

Li nak gigain la, gigain bu tahaw mungi sol robu bu blue Mungi ameh poset bu blue Mungi deff lam bu neteh chaha bu neteh Mungi deff meess bu hunhu Mungi dahaw sey lu nyuul ak lu am lu verteh sey boram tam Mungi ameh bunta bu ameh lu nyuul.

Linak kaiit to xibarr la kaait yinak Mungi ameh ayy gorr ayy gigeen yo xamantaneh xibarr lanyo jokheh mungi am binda yu nyul, binda yu wekh, binda yu bula binda Yi nak denylay wakh lii ban fasongi xibarr la ak lutakh nyu deffkofa, ak purr lan motakh nyungkofa deff purr mungko jefandiko.

Fii nak Jumaa la, Jumaa palaasi dine, palaas bi nk mingi amme ay sajada, sajada yi nak nyingi amme lu xonxu, nyingi amme tamin lu sokola, si biiram tamit mingi am ay opeekaay, amme ay tele yapp si biir Jumaaa bi.

Li nak teereh la, teereh bi nak nung fa def jigèen, nung fa def tamit ay binda. Binda yu hamantene den la wah ban fa sungi teereh la ak lu tah nu def ko fa, ak lu tah tamit nu def fa Jigéen bi.

Lii nak ayy nittlen. Amna nyu sol lu nyul, amna tamit nyuneka si birr kenen ki mungi ekatti lohombi, mungi sol lu wekh ak lu neteh. Nitt Yi nak, kuneka si birr dafa buga neka burr lagi nitt yii la sohla purr wahtan ak nyom ak lutakh mu buga neka burr.

Fi nak palaas la, palaas bu nak palaas lek Kaye, ay lekka ñu fa nekka lol lenn fa rangsalè. Mungi am ay botem mungi am tamit ay paket. lekka bi nag mag def koy lekka, Haley tamit def koy lekka beh taye mi gòor mi jigéen.

Li nak nèk la, nek bi nak ñing fa tek palat bu wèèx mugii am daxaar bu buñ xoli, yenen daxaar yi nak tamid be tey xolu wuñ ko ñing ko tèk ci suuf, ñing fa lal moser bu am paxpax.

Kii tam gorr la gorr bi dafa buga neka burr mom tamit mungi hecho si rewmi. Mungi deff mbuba bu nyul, lu wekh.

Li nak keyeti xibaar la, keyetti xibaar bi nak mungi am ay goor ak ay jigeen. Amna tam ku teyeh tam mungi johe xibarr bi, am binda yu bulo, binda yu xonxo, binda yu verta ak yu weex tam nyung fa. Binda yi nak danyu wahne ban fusom xibarr la, ak lutah nyu defko fa, ak pur lan nyu dafko, pur nyu munkoi jefandikoo.

Lii nak keiti khibarr la, keiti khibarr la mungy am gorre ak gigain, amna gigain bufa neka njungy murr botam bii lu, lu njull, mungy def lu bleu mungy deff meeche, mungy am tamit binda yu wekh, binda yu honhu, binda yii nak njur lai wakh lii ban fasoni keiti khibarr la ak lutakh nju def kor fa pur nju munkor jeufandehkor.